Abantwana abaleminyaka kusukela emithathu kusehla kusiyaphansi kulezinsuku sebekwanisa ukuthi bahambe ezikolweni bayetshona bedlala kanye labanye.

Abantwana abancane abangakafiki esigabeni sokuhamba esikolo, sebehamba ezikolo ezibona ngoku khangela abantwana abezinga elincane kusukela abaleminyaka emithathu kusehla kusiya phansi

Imfundo yase primary iyancedisa abantwana ukuthi bakhule balolwazi . Bakhwanise ukubala bakhwanise njalo lokubhala. Ukwenzala ukuthi nxa sebesiya enfundweni ephakemeyo bakhwanise ukupasa.

Kulabanye abantwana abafunda ezikolweni zasemakhaya abangenelisiyo ukuthola izicathulo zesikolo ngenxa yokuswelwa kwabazali imali yokubathengela.

Abantwana lezinsuku bayahamba ezikolweni bayathola imfundiso. Ikakhulu labo abasezingeni eliphansi bayahamba ezikolo emadolobheni kanye lase makhaya

Kulezinye izikolo ikakhulu emakhaya ezingakatholi izakhiwo ezinhle ukwenzela ukuthi abafundi bazizwe bakhululelile. Lezi izikolo zimele zincediswe ngu hulumende kanye labanye abafisa ukuncedisa

IPrimary Education iyakha abantwana bephume esikolo labo bekwazi ukuzimela bayafunda izifundo ezihlukehlukeneyo ezibancedayo ngempilo njanlo ezibancedayo kanye lasemakhaya lasezindlini.

Zinengi izikolo ezivuliweyo ezifundisa abantwana bezinga eliphansi kuqalisela kwabancane kusiyefika kubanga lesikhombisa.

Ezikolweni zemakhaya ikakhulu bakhona abantwana abaswelayo impahla zokugqoka esikolo ngenxa yokuthi abazali abenelisi ukubathengela lezo mpahla.

Izinga eliphansi elezemfundo, lile zakhiwo ezinhle njalp ezitshiyeneyo. Ngaso sonke isikhathi abafundi bayakwanisa ukuthola imfundo abayifunayo.

Abantwana besikolo lezinsuku bayaphiwa ukudla okubancedayo ukuthi baphile kahle emzimbeni ngasosonke isikhathi njalo behlale behlambulukile ngakho konke abakutholayo esikolweni.

Ezinengi izikolo ezivulwe nguhulumende emakhaya Kanye lasemadolobheni. Izikolo ezezinga eliphansi esithi yona Yi primary education zigcwele yonke indawo ukufundiswa abantwana izifundo ezitshiyeneyo

Izikolo ezinengi seziphucukile kakhulu ngezakhiwo ukwenzela ukuthi abantwana bafundele endaweni ephephileyo njalo bazizwe bekhululekile

Imfundo yezinga eliphansi iqakathekile kakhulu esithi yiprimary education iqakathekile ebantwaneni ukwenzela ukuthi bakhule belolwazi njalo bafunde bapase.

Imfundo iqakathekile ebantwaneni ukuze bakhule belolwazi njalo bethole usizo bebancane. Izikolo zezinga eliohansi ziyatholakala emaphandleni kanye lasemafolobheni.

Imfundo yaphansi esithi yona yiprimary education lezi nsuku ilezakhiwo ezinhle ezenelisa ukubana abafundi bakwanise ukufunda endaweni eqondileyo njalo elochonsi.

Ukuqakatheka kwemfundo kubalukekile kakhulu kubazali kanye lakubantwana besikolo kuyanikeza abantwana ithuba lokubana balungiselele ikusasa yabo.

Uhulumende sesebenze kakhulu ekuyakheni izakhiwo zabafundi abasezingeni lase primary ukwenzela ukuthi bakwanise ukufunda bengela lutho oluba phambanisayo.

Abantwana besikolo bayakholisa njalo bayajabula kakhulu nxa sokufika isikhathi sokudlala lapho yikho abathola khona ithuba lokuncintisana emidlalweni yebhola.

Ukuqakatheka kwemfundo kubalulekile kakhulu ebantwaneni ukwenzela ukuthi balungiselele ikusasa labo bakhule belolwazi ukuthi impilo ifuna ukufundwa.

abantwana besikolo bayafundiswa izifundo ezitshiyeneyo ezikolweni esithi yiprimary education bayafunda baphume belolwazi bakwanise ukulusebenzisa babequbekela phambili ngemfundo yabo

Izikolo zase primary zilezinga eliphansi ziyatholakala emaphandleni zitholakale lasemadolobheni Izikolo lezi zilendawo yokufundela Kanye lamabhuku okubala lawokubhala.

Izikolo ezinengi lezinsuku sezisipha abantwana ukudla ezikolweni bayaphiwa ukudla bahambe ezindlini bedlile ukudla kwemini

Imfundo yaphezu lezi insuku iyancedisa kakhulu abafundi ukuze baphume bekwazi imisebenzi yezandla ukwenzela bakwanise ukuzisebenzela ngokukhula bakwanise ukusebenzela izimuli zabo.

Imfundo yezinga laphezulu, ngalez'insuku isiqakathekisa ukufundisa abafundi imisebenzi yezandla, ukuze bakhule belolwazi lokwenza imisebenzi leyi.

Izikolo zezinga eliphezulu sezifundisa abafundi bazo ukuthi bayenze imisebenzi yezandla enjengo kupheka ukwenzela ukuthi bekwanise ukuzimela bengaqeda isikolo.

Imfundo iqakathekile kakhulu. Abafundi kulezinsuku bayathola ithuba lokubala ezikolweni lokubhala njalo. Ezinye izikolo zikhona emadolobheni ezinye njalo zikhona emakhaya.

Imfundo iqakathekile kakhulu, iyenza ukuthi abantwana bakhule belolwazi njalo bakhule bekwazi ukuthi imfundo yiyo ezabahambisa phambili.

Izikolo ezinengi lezinsuku sezifundisa abafundi ukwenza imisebenzi yezandla, ukwenzela ukuthi lalapho sebeqedile ukufunda basebenzise ulwazi abalufundileyo esikolweni.

Ukuqakatheka kwemisebenzi yezandla efundiswa ezikolweni yenza abafundi baphume belolwazi lwemisebenzi bekwanise ukuzisebenzela.

Ukuqakatheka kwemsebenzi yezandla kuyabonakala ezikolweni ezinengi ngalezi insuku ngenxa yokuthi abafundi abanengi sebeyenza leyimsebenzi yezandla ukuthi baziphilise.

Uhulumende uyaziqhenya kakhulu ngezikolo ezifundisa abantwana labafundi imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi bekwanise ukulungiselela ikusasa yabo.

Kuqakathekile ukufunda imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi kusasa abafundi benelise labo ukuzilimela njalo banakekele izimuli zabo.

Ukufundiswa kwemisebenzi yemazandla ezinga eliphezulu kuyanceda kakhulu abafundi ukuthi bahlale bekwazi ukusebenza njalo banakekele izimuli zabo.

Abafundi ezikolweni bayabhala imihloliso ukwenzela ukuthi ababalisi babone ukuthi abantwana basebenze kanjani labazali babone ukuthi abantwana babo bayafunda kuhle yini ezikolweni

Imfundo yaphezulu lezinsuku sinika abafundi ithuba lokuthi bayenze imisebenzi yezandla. Leyimisebenzi bayayifundiswa ezikolweni ngaso sonke isikhathi

Izikolo ezinengi kulezinsuku ziyafundisa abantwana besikolo imisebenzi yezandla ukwenzelukuthi bekwanise ukuzisebenzela ngaso sonke isikhathi.

Izikolo ezinengi zilezakiwo zabafundi ukwenzela ukuthi bekwanise bethole indawo yokubalela amabhuku bayakwanisa ukuyahlala khona esakiweni sokufundela babale amabhuku kakuhle kungela msindo.

Imfundo yezinga eliphezulu iyanikeza abafundi ithuba lokuba bafunde imisebenzi yezandla ezabancedisa empilweni njalo benelise ukuthi bezisebenzele.

Keluzinsuku imisebenzi yezandla iqakathekile kakhulu ezikolweni abantwana abafundi bayafundiswa ukuthi benze imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi kusasa benelise ukuzisebenzela

Uhulumende sowafaka ukuthi abantwana bathole ukudla ezikolweni. Lokhu kuyabasiza ukuthi bahlale behlambulukile emzimbeni.

Izikolo ezinengi zilezakhiwo ezinhle njalo abantwana bayenelisa ukufunda balendawo yokufundela njalo bayenelisa ukuthi bazizwe bekhululekile ngasosonke isikhathi.

Kuqakathekile ukufaka amabhakani ukwenzala ukuthi labo abadinga izikolo bebekwazi ukuthi zitholakala ngaphi, njalo nxa sebelahlekile babone.

Izikolo ezinengi lezi nsuku ziyafundisa abantwana besikolo ukuthi bahlale begqoke impahla ezihlanzekileyo ngazo zonke izikhathi. Bayafundisa abantwana besikolo ukuthi bebuye begqoke impahla eziwatshiweyo.

Izikolo ezinengi ziyanikeza abafundi ithuba lemidlalo ukwenzela ukuthi bekwanise labo ukuthi behlale beqinile behlale bephilile kuhle emizimbeni. Imidlalo enjengeye bhola iyatholakala ezikolweni.

Ezikolweni ezinengi abantwana bayakhuthazwa ukuba bahambe esikolo behlanzekile njalo bawatshe impahla zabo zesikolo ikakhulu abezinga eliphezulu konke labezinga eliphansi.

Zinengi izikolo ezifundisa abafundi beqalisela kuform one up to form six ezinye zitholakala emakhaya ezinye zitholakala emadolobheni. Abantwana bayathola imfundo benelise labo ukuthi belungiselele ikusasa yabo.

Zinengi izikolo ezifundisa imfundo yaphezulu eqalisela ku form one isiyaku form six ziyatholakala lezi zikolo emakhaya kanye lasemadolobheni.

Izikolo ezinengi lezi insuku ziyafundisa abafundi imidlalo etshiyatshiyeneyo enjengebhola ziyancedisa ukubana abantwana bekwanise ukubona amathalenta abalawo.

Imfundo yaphezulu itholakala ilabantwana abanengi abafundi kulezikolo njalo kuyatholakala emaphandleni kanye lasemadolobheni.

Izikolo ezinengi zile zakhiwo ezinhle njalo zilemfundo enhle . Abantwana bayafundiswa bephume bekwazi . Bayafundiswa njalo ngezempilakahle .Lezizikolo ziyatholakala emakhaya kanye lasemadolobheni

Imfundo yaphezelu esithi yona yi"Secondary Education "iyaqakathekisa imidlalo etshiyetshiyeneyo, imidlalo yebhola ukwenzela ukuthi abantwana bekwanise ukudlala kanye labanye.

Izikolo ezinengi lezinsuku zitholakala zilabafundi abanengi ababuya ukuzothola ulwazi ukuthi balusebenzise balungiselele ikusasa yabo

Imfundo ephakemeyo esithi yona yiSecondary Education iyafundisa abafundi imidlalo etshiyeneyo enjenge bhola. Bayafunda abantwana benelise labo ukuthi badlale kanye labanye.

Lezi nsuku izikolo ezinengi zilezakhiwo ezinhle njalo ziphucukile, ziyakhile emakhaya Kanye lasema dolobheni abantwana bathola indawo zokufundela.

Izikolo zezinga eliphezulu ziyatholakala ziyatholakala emakhaya njalo zilezakhiwo ezinhle, labantwana bayahamba, ezikolweni kuba seduze.

ezikolweni kulezo insuku abafundi bayafundiswa imidlalo etshiyetshiyeneyo enjengoku gida ukuyenzela ukuthi kusasa benelise ukuzenela bodwa

Imfundo yaphezulu kulezinsuku kakhulu iyanikeza abantwana ulwazi njalo bayafunda bathole ulwazi bayazimela kusasa imfundo le ilezakhiwo ezinhle

Imfundo yaphezulu ilezakhiwo ezinkulu njalo ezinhle ezenzela abafundi ukuthi bakwanise ukufunda bekhululekile .Baphumelele ezifundweni zabo.

Imfundo yaphezulu ilezakhiwo ezinhle ezenza ukuthi abafundi bazizwe bekhululekile, bangabi lezinto ezibahluphayo ekufundeni kwabo.

Abafundi bezinga eliphezulu bayathola indawo zokuhlala ezikolweni bayabebebhadala leyo ndawo bayibhadalela bafunda kuseduze

Ugatsha olubona ngeze mfundazwe soluvule izikolo ezinengi ezezinga eliphezulu lezi zikolo zilezakhiwo ezinhle njalo zipha ithuba laba ukuthi abafundi bafunde bazimele kusasa.

imfundo yaphezulu lezinsuku isiphucukile ama university amanengi alezakhiwo ezinhle njalo ayanelisa ukuthi abafundi benelise ukufunda ngendlela eqondileyo

Amayunivesithi akulezinsuku alezakhiwo ezinhle ukwenzela ukuthi abafundi benelise ukufunda njalo bazizwe bekhululekile ezikolweni, izakhiwo zakhona zinhle zakhiwe kakuhle.

Imfundo yaphezulu ibalulekile kakhulu ngoba iyenza abantwana baphume belolwazi lokuthi bekwanise ukuthi bazisebenzele njalo bakwanise ukugcina izimuli.

Imfundo yaphezelu esithi yona yi"University Education" ilezakhiwo ezinhle ezenza abafundi benelise ukufunda kakuhle bengela kuphanjaniswa. Ziyancedisa kakhulu.

Izinsuku esesiphila kizo amayunivesithizi amanengi. Alezakhiwo ezinhle eziyakhiwe kakuhle .Ezenelisa ukuthi abafundi bafunde banganalutho olubaphazamisayo.

AmaYunivesi alezakhiwo ezinhle njalo ezenelisa abafundi ukuthi bakwanise ukufunda bengalakho okubaphazamisayo, bafunde njalo baphumelele ezifundweni zabo.

Indawo zokubalela labo abafundayo ziqakathekile kakhulu. Ngoba abafundi bayenelisa ukuthola ithuba lokuthi bafunde kungelamsindo.

Kuqakathekile ukuba lendawo zokufundela lokubalela ezikolweni ukwenzela ukuthi abafundi bathole ithuba lapho okuthule khona. Babale ukwenzela ukuthi balungiselele imihloliso yabo bapase.

Imfundo yaphezulu lezinsuku iyapha abafundi indawo zokuhlala. Lapho abafundi abanye bahlala bebabili kanye bebathathu.

Imfundo yaphezulu ilendawo lapho abafundi abathola khona ithuba lokubala kungela msindo. Bayabala bathole impumelela ezinhle.

Kulezinsuku manengi ama yunivesithizi atholakalayo emadolobheni anikeza abantwana ithuba lokufunda imisebenzi etshiyetshiyeneyo njengokuluka, ukuthunga ,ukupheka.

Izikolo kulezi insuku zinengi emadolobheni Kanye lasemakhaya ezifundisa abantu imisebenzi eyehlukehlukeneyo abanye bayafudela ukubangotitshala abanye bayafundela ukuba ngomakanika abanye bayafundela ukuba ngabathungi

Ama-unuversities akulezi insuku kawakhethi iminyaka yomfundi. Kakukhathalekile ukuthi umfundi uleminyaka emingaki. Bayathatha yonke iminyaka.